jaam hiiri mi salmini mi juurima o ko tokarama Ibrahima Gorel Ba mbiɗo nodduma * * keeɗimi yewtere nde e ko wayni koye lawol reewa saabu enen gandi kam ARN kam so ari joddima e yimɓe he ne wawi * nanodire so nanodirama kadi kala ko wawi * ne wawi fawo hen so waɗi noon beele Allah wasa waade no wano rawande ni saabu * haydara fewnitaki ene woodi e mabɓe ko hen tinata

eyyi min salimini min juurima eyyi min beltima kadi e yewtere he golle tan e inchallah

alo jaam hiiri toon aɗa selli an hooto guesama heedi * beele a yewnata gallamen an a meeɗi kam yide guesama

alo mbiɗa heeɗima

mbimami o ko Mariame Sy woni ɗo <laughs>

alo min arti komi garowo dokkami guesama gooƴe <laughs> ala tottam guesa ba foof an kay so ɗum yalti tan tottam <laughs> <laughs> * min beltima * li salmini kala keɗotoɗo dandamde kono so * sodoɓe ɓaɗa sandiwch ɓe hono ɓaɗata <laughs> Am Bayal codowo tan waɗa sandiwich onne hono waɗata <laughs>